Waa miis ah saaran tahay qudaar waxaa ag fadhiya naag

Waa sawir wiilal oo banooni ciyaar raban oo saf ku jiraan oo wataan fanaanado cadays ah wiil ayaa fadhiya

Meshan waa barxad banan ah waxaa yaalo shaati madow iyo caddaan isku jiro ah

Meeshan waxaa iiga muuqda dad fara badan oo meel iskugu imaaday waxaa kaloo ii buuqda kuraas madow ah

Meeshaan oo meel guri sar ah oo ay ka socoto dhismo waxaa joogta lama nin waxay isla wadaan bira dhaadheer wayna socdaan

Ah meeshaan waa qol waxaa yaalla fadhi midabkiisa yahay madow iyo miis darbiga waa caddaan waxaana ku dhegantii madow ah

Halkaan waxaa yaalo mishiinka lugu shiito hilibka midabkiisu waa cadaan iyo qalin, mid kale jaale iyo madow, qalin qolofkiisa dhulka uu yaalaa miiska uu saaran yahay waa kafay.

Meeshaan waa meel suuq ah oo lagu gadaalaa badan waxaa kusoo horeyso sekooyin midabo badan leh mid waa madow mid waa jaallo mid waa geduud

Waa meel ay yaalaan qudaar farabadan sida yaanyo

Waa qol waxaa yaalo laba xabo oo fadhi ah midabkiisa uu yahay qaxoow darbiga waa jaallo dhulka waa cadaan

Waa meel carwo ah waxaa yaalo dhar naageed

Meeshan waa guri albaabadiisa way furan yihiin waana madow darbiyada waa caddaan kor u caddaan

Halkaan waxaa ka muuqdo gambar jaalo ah waxa uuna leeyahay afar lugood

Halkan oo howl dad ayaa ku dhex jiro midadkiisana waa caddaani madow

Hotel ah waxaa ku xiran mukeef midabkiisu yahay caddaan oo fara badan waana dabaq jaale ah

Waa meel waddo oo maqaayad ah waxaa fadhiya nin naaga ayaa ah taagan kuraas ayey ku fanaanshaha ayaa lagu iibinayaa

Meeshaan waxaa yaalla meel waxaa yaalo taleefan midabkiisa yahay madow waxaa aada yaalla xarig waxa uu saaran yahay mi

Halkan waxa ay hello kalro kara cadaado biyo ol

Meeshaan waa iskuul waxaa fadhiya gabdho waxay wataan xijaabo jaale iyo buluug ah qalimaan ay gacanta ku haya

Waa meel waddo ah waxa maraya bajaaj guduud ah teendhooyin ayaa ku yaallo oo guduud ah islaam ayaa fadhiya

Halkaan waxaa ka muuqdo labo wiil oo qabo dhar cad mid kamid ah waxa uu ka hoos qabaa shaati buluug ah mid kamid ah miis maro cad saaran tahay ayuu wax ku qoraayaa background waa guduud

Halkaan waxaa ka muuqdo naag durayso naag kale mida la duraayo waxay qabtaa hijaab cadays ah mid wax duraysana waxay qabtaa maro cadaan ah ayey qabataa

Waa guri waxaa ka baxay geed tallaal ah darbiyada waa jaallo

Halkaan waxaa yaalo kumiitar cadaan waxaa heysto nin wato shaar cadaan ah, surwaal cadeys ah, kumiitarku waa cadaan miiska uu saaran yahay waa jaale, laabtoob madow ah.

Halkaan waxaa ka muuqdo guri burcadbadeed ah oo jiinkadiisana cadaan ah jiinkada saqafka guriga waa guduud

Halkaan waxaa ka muuqdo geed madaw ah oo caleemo yar leh

Meeshaan waa miisa xasaran ubax cagaaran cadaan ah oo ku jiro koob

Halkaan waa dhul cagaaran maxaa yeelo kursi ay gallalkiisu yahay madow dhacdadan

Halkaan waa qol waxaa fadhiyo wiil wato shaati cadaan, mid kaloo shaar cadaan ah, laabtoob madow ah, muubeel madow, will kaloo shaar buluug ah wato miis cadaan ayaa agyaalo.

Gashaan waa miisa xasaaran koob cadaan oo ku jirta qaxo iyo biyo caafim ah oo yaalaan

Halkaan waxaa ka muuqdo xarqaan cagaar xigeen ah

Halkaan waa fasal waxaa ku dhagan sabuurad madoow ah waxaa ku qoran qoraal cadaan ah meesha midab keedu waa cadaan waxaa sabuurada taagan nin wato jeesto cadaan ah iyo buug binki ah shaar cadaan ah iyo surwaal madoow ah

Halkani wax yaalo saxan madow oo ay ku jiraan qudaar sida barado

Waa boombal cadaan waxaa ku jiro surwaal caddeys oo xalay ku xiran yahay beesha u yaala waa caddaan

Halkan waxaa taagan dad oo wata dharbinka ah iyo gudeed iyo madow gabdhihii william

Halkaan waa meel jiko waxa yaalo armaajo waxyna leedahay mutuleel cadaan

Meeshaan waxaa yaalla bac bacdaasoo eber ah bacda kallarkeeduna waa cagaar waxayna saaran tahay darbi

Waa miis waxaa saaran gibsi baradha oo fara badan oo jaalle ah iyo koobab cadaan oo ku jira

Halkaan was armaajo cadaan ah waxaa saaran hal tufaax ah jaalo guduud buluug iyo cadaan iyo kajab guduud iyo cadaan ah

Meeshan waa qol waxaa yaalla buugaan waxa ay saaran yihiin iska faallo waana maktabad

Halkaan waxaa ka muuqdo labo gabdhood mid waxay qabtaa xijaab buluug midna waxay qabtaa hijaab cadays

Meeshan waxaa iiga muuqda niman iyo naago oo qurayaan la xumaan dhulka yaallaan oo sakaaleyaal haystaan

Halkaan waxaa taalo liin orange ah iyo caleen cagaar ah

Meeshaan waa dhul ka maxaa yeelo kale kala duwan madow caddaan guduud cadaar jaalo qaxweyne koofeey

Halkaan waa guri jiingad ah midabkiisu waa buluug iyo gaduud, tubo biyo kasocdo waa cadaan, qori tiira meesha yaalo, tubadu waa jaale iyo gaduud.

Waa meel banaan waddo ah niman ayaa jooga oo calanka soomaaliya hor u taagayo oo wato shaatiyo cagaar geed tallaal oo cagaar oo weyn ay ka dambeeya

Meeshaan waa lamid ah waxaan maraa bajaaj midabkoodii ay gudiyadu marayo dad kale oo farabadan

Halkan waxaa taagan maamo wadata wiil yar waxay wataan dharguduud ah mamada waxay wadataa xijaab madow ah

Halkaan waxaa yalo kumbitar cadan iyo madoow ah tebkiisa la garacayo baluug iyo cadees iyo jale waye misaa yala meshan baluug ah

Halkan waxaa ciyaal sarwaal midigtiisu yahay

Halkaan waxaa joogo wiil wato surwaal buluug ah iyo shaar qaxwi iyo buluug ah, waxuu cabirahayaa alwaax kafay ah iyo miis u saaran yahay.

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex qof oo lo geesaha hayso mid kamid ah dadka waxa uu qabaa dhar cadaan ah

Waxaa ii muuqda qalab lagu baaro dadka oo midabkiisii yahay midow leer cadaan ayaa ka ifaayo

Halkaan waxaa yaalo babaayo qalin iyo guduud ah baraf kudhex jiro

Halkaan waxaa yaalo shawaarmo midabkeedu uu yahay jaale, suugo gaduudan, canab madow ah, qudaar kale oo cagaar iyo jaale ah.

Waa rag io dumar dhul xaaqayo yunufoon kulabisan oo dhul xaagayso

Meeshaan waxaa ka muuqdo niman iyo noogu eego badan oo iskugu yimaado meel hol ah waxaa i muuqato naag wadato jab-gaduud ah iyo maskaro madow ah

Waxaa iimuuqdo digsi karaayo oo ay cunto kujirto

Halkan waa qol docration-san midabkisa waa jaale iyo cadeea iyo cadan waxa yala miis cadan balug ah flowr bink iyo jale kursi beer iyo ca

Meeshaan waa meel maqaayad ah waxaa gees uga yaalla xeebaha waxaa ku yaala guryo

Halkan maxaa yaalo caddaana waxaa ku jira sarwaal meesha yaalan waa caddaan

Halkan waa qol qolkaasoo midabkiisu yahay jaalo waxaa ku dhagan alwaax cadaadis ah raali geeridii shareecadan

Halkan waa miis cadan waxa saaran jibsi jaalo cagar chekin gadud miiska u yalo waa madow

Meeshaan waxaa yaalla go-yaal midabbadoodu cadaan iyo gudahood iyo bulug yihiin oo saaran meel

Waa meel garoon ah waxaa i muuqdo wilal banoon ciyaarayaan waxaa ka dambeeya dad farabadan oo daawanaya ciyaarta

Halkaan waxaa ka muuqdo nin dhalinyaro ah oo qabo shaati cadays ah

Meeshaan waa beer waxaa ka baxayo gedo waa la waraabinayaa nin ay agtaagan oo surwaal madow qabo

Halkaan waa xaafad guryo dabaqyo ku yaaliin dabaqya daas midabadooda kala yihiin kafay baluug iyo cadaan qalin cadays dhulka waa carro gaduud

Meeshaan waxaa yaalo piiso midabkeedana waa jaalo

Halkaan waxaa ka muuqdo labo shaambo oo guduud ah midna waa fur guduudan tahay midna way fur cadahay

Meeshaan waa qori jika ah waxaana ku dhex jiro iyo caddaanna madow

Halkan ayaa la fridge fridge midabkiisu waa haddaan meeshuu yaallana waa qaxwi

Waa meel bannaan waxaa jooga niman iyo naago way ku ciyaarayaan waana wada laami ah

Halkaan waa meel mubiyeeri ah midabkiisu waa kafay iyo cadaan, waxaa taagan mooto bajaaj kafay, gaduud iyo buluug ah, guriga albaabkiisa waa muraayad beensal ah oo gaduud ah.

Waxaa yaalla miis waa saaran alaab ahaa kor saaran

Halkaan waxaa weye meel maktabad ah oo buugaagta lagu aqristo waxaana joogo dhalinyaro wax ku aqrisanayso waxayna ku fadhiyaan kuraas miisna wax ayey ku aqrisanayaan

Waa saliid dabka saaran waxaa lagu karinayaa sambuus dugsiyaasha waa madow waxaa ag yaal weeraro kale

Waa niman wataan dhar cagaar ah oo ciid gurayaan oo sakaal bad u haystaan aada qaba ayaa la joogo

Halkan hoo yeelo karto ma caddaan iyo jaale kufee

Waa meel qol ah darbiyada waa caddaan qolka waxa uu leeyahay jaranjaro albaabka waa midow

Halkaan waa meel howl oo ka baxaayaa geedo cagaar ah alwaax cadays iyo madow ah shabaq shabaq ah.

Waxaa ii muuqata qorraxda oo sii dhacayso iyo geed weyn oo cagaaran iyo cod dhulka ka baxayo

Waa jaakad buluug iyo surwaal buluug boombal kujiro midabkiisa yahay cadaan

Waa sawir nin cid guraayo iyo naayo ataagan yihiin waana sawir waqtigii dowladda kacaanka

Keegan waa kafee bangi iyo caddaan ah

Halkaan waa qol midabkiisu yahay dahabi waxaa yaalo labo kuraas midabkoodu waa cadaan

Inta waxaa ku sawiran moobeel gaduud iyo baluug meel ah iyo jaalle iyo madow kartoonka ku sawiran yihiin.

Waa niman odayaal oo meel la isugu imaaday waxaa la joogo nin askari oo tuuta wataWaa niman odayaal oo meel la isugu imaaday waxaa la joogo nin askari oo tuuta wata

Meel banaan ah waxaa ii muuq guryo dabaq oo aada u dhaadheer oo horyaalo gaariyaal cadaan ah

Meeshaan waxaa yaalo caadada laba xabo ah oo ay ku jiraan kareen oo saaran miis furkooda yahay cadaan

Halkaan waa guri midabkiisa yahay jaale daaqado ayuu leeyahy

Meeshaan waalami ay marayaan bajaajyo guduud ah meel xaggan uu taagan yahay gaari cad re waddada dhaxdeeda

Halkan waxaa la gesac iyo birar midabkoodu waxaa waaye buluug madow cadees iyo guduud

Halkaan waa masaajid midabkiisu cadeys, qaxwi, buluug, rooga yaalo waa gaduud, buluug, cagaar, waxaa taagan wiil wato qamiis cadaan ah, koofi jaale iyo cadaan, miis cadaan ah.

Meeshaan waa meel laami ah midabkiisa ay madow waxaa ka dambeeyo taallo aarga ah oo midabkeedu yahay caddaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo rofuno fara badan oo kala saaran qaanado kala duwan qaana dulmiinta kasii koreyso waxaa saaran rofno kala duwan

Halkaan waxaa ka muuqdo niman odayaal ah oo leen ku jiro waxayna qabaan dhar ka duwan miiska ay biyaha u saaran yihiin waa cadaan

Waa miis ka waxaa saaran khudaar masleyn ambey waana teendho qof ayaa gadaayo

Waa nisa xasan waxaa ku jira buskud iyo sambuus d caf ayaa ag yaalo miiska

Waa uhel kaasoo la isticmaali jiray dadkii hore waana weel dhunbil ah oo ka sameysan geed oo saaran meel jaalle ah

Waa dad badan oo meel fadhiyo waxey wataan dhar gaduud ah

Waa qol waxaa yaalo kuraas fadhi midabkooda yahay qaxwi t v madow ayaa darbiga ku dhigeen

Meshan waxaa fadhiya gabar wadata garba saar gaduud ah

Meeshaan waa isbitaal waxaa yaalla sariir midabkeedu yahay madow waxa ay leedahay luga cago oo soconaayo

Waa guri dhisme kasocdo nin ayaa ii muuqdo oo la wax ku goynaayo bir meeshaar ah

Waa meel suuq oo wasaq badan waxaa maraayo gaari dameer

Waxaa ku jira surwaal midabkiisa ay cadays oo xarig ay leh darbigu caddaa

Waxaa ii muuqday geed wax oo baxaayo oo cagaaran meesha u saaran yahay waa meel caddaan ah

Waxaa dhulka yaalo xamur oo ku jira bac oo fara badan qof ay ag taagan oo guranayo

Meeshan waa masaajid niman ayaa tahay oo khamiistii way ka horraan

Meeshaan maxaa iiga muuqday sambuus iyo bur shiilan oo ku jira sakaallo buluug ah dad ayaa iibsanaya oo dul taagan

Waa barreefad caafimaad lagu baranaayo loo wiil ayaa muuqato mid uu taagan yahay wato dharaacdaan ah midda u fadhiyo

Waa armaajo midabkeedu yahay dhalo caadaan waana qol

Waa qol waxaa yaalo armaajo midookeeda yahay cadaan waxaa ka ifaayo r buluug ah

Meeshaan waa miis waxa uu leeyahay muraayad waxaa yaalo karaa meesha saaran ubax ca

Meeshaan waa xaafad banaanka waxaa ku warwaran dhar oo xarig saaranMeeshaan waa xaafad banaanka waxaa ku warwaran dhar oo xarig saaran waana go-yaal iyo dirciyaal

Waa sariir oo qaxwi ah qolka daaqadaha way furan yihiin waana qol cadays ah oo jaalle ah

Garoon cagaar ah dhar sports guduud iyo cadaan madow iyo cadaan

Waa masaajid waxaa fadhiya niman waaweyn iyo ilmo yar oo isku dhex jiraan oo wataan shaatiyo fana

Meeshaan waxaa fadhiya arday waxa ay qabaan dharcad cad

Meeshan waa iskuul arday ee cashar ku qaadanayo macalin ayaa sabbowrada cashar ku qorayo madowMeeshan waa iskuul arday ee cashar ku qaadanayo macalin ayaa sabbowrada cashar ku qorayo madow

Waxaa ii muuqato cagaf cagaf wiish ah oo midabkeedu yahay jaalo oo meel bannaan taagan oo wax qaadeyso

Halkaan waxaa ka muuqdo guri leh jaraanjaro banaanka ah midabkeeda waa buluug xigeen madaw iyo cadays waxaa guriga geeskeeda ka muuqdo gaari cadaan ah

Waa hool aad u qurux badan waxaa ayaa la kuraas iyo miisaas miisaska waxaa saaran mara guduudan kor waxaa kamuuqdo aada u qurux badan

Meesha maxaa fadhiyo niman waxa ay ku fadhiyaan kuraas miis ayaa horyaalo waxa ay wataan suudaan iyo fitasheeriyo

Waa qol waxaa ka daaran leer cadaan ah darbiga waa dahabi fadhi ayaa yaalo caddays

Waxaa ii muuqda hilib iyo cunto la karinayo oo dabka la saaro rabo midabkoodi

Meel banaan Oo intaaro loog yaallo sidoo kale waxaa yaalla gaari caddaan

Meeshan waa xafiis xaafad iyo nin suudayay wataa kursiga uu ku fadhiyaa orange computer cadan ee horyaalo

Waa qol waxaa yaalo kuraas iyo miisaas midabkooda waa caddaan qaxwi darbiyada waa jaalo qaxow isku dhex jiraan

Waa saxan cadaan waxaa ku jirto hilib iyo qudaar bad banooni sal ka miiska waa caddaan

Waa meel maqaayad oo barxad ah waxaa ii muuqda daba qaad dheer raacdaan ah dhulka wareeg cagaar

Waa bomballo cadaan ah waxaa ku jira surwaal midabkiis yahay guduud

Waa boombalo madow ah waxaa suran katiin dahab ah

Halkaan waxaa ka muuqdo miis cadaan ah waxaana saaran cuntooyin kala duwan sida soor cadaan ah ansalaato iyo cabitaan

Halkaan waxaa ka muuqdo qol saqafkiisu cadaan yahay waxaan ku xiran walax soo laalaado madaw iyo cadaan iskugu jiro

Waa wiilal meel fadhiyo wax ay ka shaqeynayan imtaxaan

Waa kartoon caddaan agaar ah waxaa ku jirta daawo waxa uu saaran yahay meel madow ah

Halkaan waxaa ka muuqdo arday imtixaan ku jirta waxayna qabaan shaati cadaan iyo shaati jaalo ah mid kamid ah ardyda waxa uu qabaa saacad cadaan ah

Waa miis waxaa saaran shuqlaato midabkeedu yahay caddaan oo kor wax loogu shubay madow ah

Halkaan waxaa ka muuqdo niman qabo uniform cadaan iyo madaw ah waxaana miiska saraan mashiinta shaaha iyo mida cabitaanka lagu shiido ayey ku shaqaystaan

Waxa ii muuqdo kareemo ku jiraan cagaado cadaan ah guduud ah

Meeshan waa garoon waxaa jooga daro badan waxa ay fadhiyaan tarbuunka ciyaarta ay daawanayaan

Waxaa ii muuqda labo nin oo makaanik ah oo sameynaayo alwaax iyo biro

Waxaa ii muuqda sabuurad uu hayay qof dumar ama wato diraacigo sawirada waxaa ku qoran wax madow oo qoraal ah

Waa dukaan maxaa yeelay niman oo xarga leh suman leh oo midmar yihiin cadaan madow guduud

Waa guri dhismo ka socda waxaa jooga niman waxa ay wataan dhar cagaar ah bere ayaa ka tagtaaganayaa waxay guriga

Waxaa ku jira fannaanad waxa ay ku jirtaa boomba caddaan meesha uu saaran yahay waa miis caddaan rabna

Waxaa ii muuqda pizza midabkiis yahay jahalo oo ku jira saxan waana pizza hoot

Waa nin dhakhtar oo qabo dhar caddaan ah oo gacanta ku hayo qalabka shaybaarka midabkiisa ay madow

Waa masaajid waxaa fadhiya wiilal waxey wataan kitaabo

Waa meel guri ah waxaa ka baxaayo geedo cadaan ah

Halkaan waxaa ka muuqdo geel dhabarka rar kor ka saaran waxa uu ku wareegsanayaa mesha ninka fanaanad qabo uu taagan yahay

Wajiko waxaa ka ifaayo leer waxay leedahay qaanado qaybta kushiinka waana qaxoo jaalo ah

Waa maqaayad waxaa yaalo kuraas fadhiya hoobidafkoodu yahay qaxoo daawi t leh waxa ka is

Waa daba qaado dheer oo siddeed biyan ah ka kooban waxaa ag maraayo bajaaj gudoosan dad aya eg maraayo

Meeshan waa baraafad caafimaad ah gabar ayaa ku fadhida kursi waxa ay wadatay xijaab cadaan ah ka dambeeyay wajahno waana iskuul

Meeshan waa carwo waxaa yeelay saakooyin dumar oo ay ku jiraan boombal cadaan ah

Meeshaan waa hool muxaafadiyay gabdho waxa ay wataan dhar kuraas cadaan ayey ku fadhiyaan

Waa saxan waxaa ku jira baasto iyo hilib iyo araab khudaarsaxanaana saxan

Waxaa ii muuqda saako buluug ah madow ah oo meel taallo dhulka wacdaan

Wa sawir xayeysiis waxaa ii muuqda saliid cagaar ku jiro ii saaran geed midabkeedu yahay cadaan

Waxaa ii muuqda maqaayad magaceedu yahay hillaac waxa ku yaala banaan geeso cagaar

Waa dugsi waxaa lagu kordhinayaa suuga waxaa ka yaalla weel ay ku jirto rooti

Waa labo kabood oo madow ah oo ah kaba niman oo saaran liis cadaan oo dhalo ah

Halkani wax yaalo shaar binki ah oobcusb

Meshan waa meel hool ah waxaa fadhiya dad badan ninka usoo horeyo waxa uu wataa suud madow

Meeshaan waxaa ku yaal guri isku socdo kidka dhisayo burgeti qof ay agtaagan

Halkaan waxaa ka muuqdo niman iyo hal dumar ah oo meel fadhiyo miis qaxwi iyo cadaan ahna gacmaha ay saarteen

Meeshan maxaa yeelay sariir midabkeedii buluug iyo alaab kale waana tuka

Waa iskuul waxaa fadhiya gabdho waxay wataan xijaabo jaalo iyo buluug gabar ayaa ii muuqata oo cashar qoreyso

Halkaan waa laami waxaa maraayo bajaajyo midabkooda waa guduud

Waa gabar waxa ay qabteen xijaab iyo cabaayad midabkiisu yahay binkii waxa ay haysaa makarafoon madow ah wayna qudbaynaysaa

Waa meel carwo ah waxaa ii muuqata dharwaal iyo fanaanad oo meel saran oo cadaan iyo muddo isku jira ah

Meeshaan waa garoon waxaa isku imaaday dhalinyaro waxa ay wataan fanaanada cadaan waxaa ka dambeeya dad farabadan oo daawanayo

Meeshaan waa meel hoos ka baxaya waxaa jooga sacad midabkiisu yahay guduud oo daaqaya coska oo dharagsan

Waxaa ii muuqda koob waxaana ku jiray qaxo waxa ag yaalla bac oo ay ku jirto caleen

Waa carwo waxa ii muuqda khamiis ardayda ah oo darbi suran darbiga wajallo

Naago oo wataan calanka soomaliya

Waa xafiis waxaa fadhiya niman wuxuu wataa shaati suud cadaan ah waxaa ku jira computer

Meeshan waa qolkiilkiisa waa caddaan waxaa yaalo kuras gudida iyo miiska waxaana saaran waa talo farabadan

Waxa ay muuqda geed madow waxaa qorta u suran kartiin cadaan ah oo dheyman ah

Waxaa ii muuqda nin wato shaati caddaan wakiilo midooday ah oo sabuurad wax ku qorayo

Waa meel qashin lagu guraayo waxay joogaan niman iyo naago waxa wataan shar cagaar

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman badan wataa suudad buluug ah

Waa meel tukaan carwo ah waxaa ii muuqdo shati midabkiisa cadaan oo meel ku dhigaan

Meeshaan waa carwo waxaa ii muuqday khamiisyo midow cadays ah oo lagadaayo oo yaallaan dhulka

Waa nin oo fadhi xafiiska wato suud cadaan ah macrofan ayaa horyaal oo madow ah

Waa qol waxaa yaalla kuraas iyo fadhi midabkoodu yahay qaxwi darbiga waa dhalo cadaan ah

Waa carwo waxaa ii muuqday saaka dumar oo ku jirto boom baro cadaan ah ayaa ka dambeeyo

Meeshaan wajiko kushinka waxaa loo karsado midabkeeda waa jaalo waxay leedahay qaanado fara badan